Nkurɔfoɔ bi gyinagyina apata bi ase. Ɛdan bi si hɔnom a nsensan wɔ akyire. Maame bi gyina apata no ase bea abɔfra bɔ ne kɔn ho. Papa bi hyɛ atade soro fitaa gyina hɔ bi.

Mmɔfra bi tete akonnwa bi so wɔ sukuu dan bi mu. Papa bi hyɛ atade soro kɔkɔɔ a ɔhyɛ kyɛ gyina kwan no ano. Buroni bi de ne nsa abom te mfimfini hɔnom a ɔresere.

Ɛhyɛn bebree ɛsisi beayɛ bi. Adan ahodoɔ bebree sisi hɔ nom. Kyinyɛ ahodoɔ nso wɔ hɔ bi. Ɛhyɛn no mu pii ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Ɛbi nso yɛ fitaa.

Ɛhyɛn ɛsisi kwan bi so. Adan sisi hɔ. Nhomanhoma ɛnenam ɛhɔ nom. Kyinyɛ bi si hɔ nom. Ɛhyɛn num baako ɛyɛ kɔkɔɔ. Nnipa bi nso nenam hɔ nom.

Mmaayewa nnan bi gyina beaeɛ bi. Wɔn mu mmiɛnsa abɔ wɔn ti. Nnwoma kurakura mmaayewa no. baako hyɛ ataadeɛ a ɛsoro no yɛ fitaa.

Nkurɔfokuo bebree ɛredware nsuo, adan sisi hɔnom, nnua sisi hɔnom. Wɔn mu bi nhyɛ ataade soro, bi nso de ade abɔ wɔn ti.

Wɔahyehyɛ nnam ahodoɔ pii wɔ beaeɛ bi, na nkurɔfoɔ gyinagyina hɔnom. Kyiniiɛ bebree nso wɔ hɔnom. Aberanteɛ bi a ɔde ade kɔkɔɔ ahyɛ ne nsa hyɛ kyɛ gyina hɔnom bi.

Nkurɔfokuo bi ahyia mu wɔ dan bi mu. Pno tuntum bi sisi wɔn anim. Nneɛma bi si pono no so. Nneɛma no bi yɛ kuruwa. Abaayewa bi nso gyina adekɔkɔɔ bi anim wɔ wɔn nyinaa anim.

Nkurɔfoɔ ko bebiree bi de kɛtɛ asesɛ nsensan bi so a wɔdeda so. Ebi tete hɔnom. Wɔn nyinaa rehwɛ mfonin. Nnua wowɔ hɔnom, nkanea nso bobɔ hɔnom.

Nkorɔfoɔ bi ɛwɔ beayɛ bi a yahyehyɛ nnoɔma pii wɔ hɔnom, wɔn nyinaa ɛhyɛ ataade fitaa. Krataa ekita baako, na twerɛdua nso kuta no. Bɛɛma a ɔwɔ mu no ɛte hɔnom, ɔde adeɛ ahyehyɛ ne nsa.

Asukuufo bi ɛtete akonwa so ɛwɔ sukuu dan bi mu. Wɔn mu pii afadeɛ ɛyɛ pɛ. Esukuufoɔ nom mienu a wɔnte akonwa so esum wɔn ano ɛte adeɛ bi so wɔ enim hɔ.

Adan atenten atenten bebree sisi hɔ, nnipa bebree nso ɛretwa kwa bi mu. Dan ne bi yɛ tuntum, bi nso yɛ fitaa. Nkurɔfo no a wɔretwa kwan ne mu no, wɔn mu bi hyɛ kyɛ.

Mmɔfra bi ato santene a ntoma firafira wɔn. Ahwenneɛ deda wɔn nyinaa ɛti. Ɛbi nso deda wɔn kɔn mu. Ahwenneɛ no yɛ tumtum ɛne akokɔsradeɛ.

Wɔahyehyɛ nneɛma wɔ dan bi mu. Akonnwa si pono bi akuruwa si so wɔ dan no mu. Nhwiren wɔ dan no mu. Adeɛ bo bɔ dan no ho.

Wɔhyehyɛ nneɛma nneɛma pii wɔ dan bi mu. Nkonnwa bi a sumiiɛ dedam wɔ dan no mu. Nkanea wɔ dan no mu. Mfonin bobɔ dan no ho. Ponobi si dan no mfimfini a nneɛma sisi so.

Mmɔfra bi tete pono bi ho wɔ dan bi mu. Nhwiren wɔ dan no mu. Nneɛma bebree gugu pono no so. Mmɔfra no mmienu yɛ mmarima. Mmienu nso yɛ mmaa.

Mmaayewa rebɔ ball wɔ beaeɛ bi. Mmayewa no bi pii abobɔ wɔn ti. Abayewa baako nan si bɔɔlo no so. Kɔkɔɔ, fitaa, tuntum ne akokɔ sradeɛ wɔ wɔn atadeɛ a wɔhyɛ no mu.

Maame fo bi ebu wɔnmu ase kakraa ɛwɔ biayɛ bi. Wɔde duku fitaa abobɔ wɔn ti. Baako nso de ade fitaa agu ne kɔnmu. Ɔmo mu baako nso de ade fitaa atwa n'ase.

Nkurɔfoɔ bi wɔ dan bi anim. Pono sisi wɔn anim. Wɔadwi bɔmframa ato dan no ho. Adeɛ fitaa bi si hɔnom a Ghana frankaa ahyɛnsodeɛ da ho.

Nkurɔfoɔ wɔ dɔtedan bi anim. Nneɛma bebree atwa hɔ ahyia. Praeɛ bi da fam hɔnom. Nkurɔfonom bi hyɛ kyɛ fitaa, bi agu mayaafi, bi nso abɔ duku.

Abranteɛ ne abaayaa bi wɔ dan bi mu. Abɔfra a ɔkuta abaduaba gyina wɔn mfimfini. Nhwiren wɔ ɛdan no mu. Akonnwa nso si dan no mu.

Wiemhyɛn fitaa bi si beaeɛ bi, nkurɔfoɔ bebree nenam beaeɛ hɔ. papa bi nam hɔ bi a baage tuntum bɔ n’akyi, baage tuntum san so kita no.

Nkrɔfo bi a wɔhyɛɛ asogya ataadeɛ kutakuta tuo gyina beaeɛ bi. Ɛdan bi si hɔnom. Edua bi a ne nwura aporo si hɔnom. Edua bi a ne nwura mpoeɛ nso si akyire hɔ.

Nkurɔfo bi wɔ dan bi mu, kɔmputa sisi dan ne mu, nkurɔfo no bi tete hɔnom, baako a ogyina hɔ n, adeɛ bi kita ne nsam.

Nneɛma bebree sisi dan bi mu. Ahwehwɛ tare dan no hi. Nhwiren nso so dan no mu hɔnom. Nkanea bobɔ dan mu hɔ. Akonnwa simiiɛ fitaa da mu si dan mu hɔnom.

Adan bebree ɛsisi beayɛ bi. Nnua ahodoɔ pii ɛsisi hɔ nom. Ɛkwan bi a ɛhyɛn ɛnam so ɛda hɔ nom. Ahyɛn ahodoɔ pii ɛsisi dan bi akyi.

Nkurofoɔ mmienu a ɔmo afadeɛ ɛyɛ pɛ ɛwɔ dan bi mu. Wɔn mu baako ekita ade tuntum bi. Adeɛ bi a ɛyɛ bibire a yɛde atwerɛdeɛ tuntum atwerɛ so esi dan nim. Ade kɔkɔɔ bi pitipiti dan mu hɔ.

Nkɔfoɔ bi ahyiam wɔ beaeɛ bi. Wɔnnom pii tete akonnwa tuntum bi so. Papa bi a ɔhyɛ ataade tuntum a fitaa wɔ mu ekuta kasa fidie rekasa. Maame bi nso gyina hɔnom.

Nkurɔfoɔ bi ahyiam wɔ beaeɛ bi. Wɔn mu pii apagyapagya wɔn nsa. Wɔn mu bi hyɛ ahwehwɛniwa. Ebi nso hyɛ kyɛ. Wɔn mu bi kuta kasatorofoɔ. Ebi hyɛ atade fitaa.

Nkrɔfoɔ bi gyinagyina po ano. Nneɛma bebree sisi hɔnom. Frankaa ahodoɔ bebree nso wɔ hɔnom. Nkrɔfoɔ no baako hyɛ ataade fam tuntum. Na ɔsan hyɛ kyɛ.

Nkurɔfoɔ bi wɔ beaeɛ bi. Adan sisi hɔnom. Nnua bebree nso wɔ hɔ. Kube sisi hɔnom. Nkurɔfoɔ no bi gyina nsuo no ho. Ebi nso tete hɔnom. Wɔnom bi hyɛ atare tuntum.

Nkurɔfoɔ bi nam beaeɛ bi. Wɔn mu pii ahofama yɛ adekorɔ. Wɔkutakuta Ghana frankaa wɔ wɔn nsam. Abayewa bi nso di kan a n'ahofama yɛ soronko.

Nkurɔfoɔ bi atwa anwea bi ho ahyia. Dua si hɔnom, mfuiɛ nso wɔ hɔnom. Wɔn mu bi hyɛ sukuu ataadeɛ. Obi nso kuta rɔba fitaa bi wɔ ne nsam.

Maamefoɔ mmienu bi wɔ dan bi anim. Dua bi nwura wɔ hɔnom. Nneɛma bebree sisi maamefoɔ no anim. Baako kuta at adeɛ a ɔde renu dadesɛn bi a ɛsi gya so mu.

Nkorɔfoɔ bi ɛtete kodoɔ mu ɛwɔ ɛnsuo bi so, wɔn nyinaa ekuta kuta adeɛ bi. Nkorɔfoɔ nom bi ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ, ebi hyɛ ataade akokɔ sradeɛ, ebi nso hyɛ bibire. Nwura ɛwɔ nsuo no agya.

Nkrɔfo ɛwɔ biayɛ bi a ɛhyɛn sisi hɔnom. Kyiniiɛ asi hɔnom. Abaayewa bi agyina hɔnom a abɔfra hyɛ n'akyi. Adeɛ ɛso maame bi. Mmranteɛ mmienu bi ɛhyehyɛ nneɛma wɔ ɛhyɛn baako mu.

Nkurɔfoɔ nnum bi wɔ beaeɛ bi. Nkonnwa sisi hɔ. Ɛhyɛn bi nso su hɔnom. Nneɛma bebree atwa wɔn ho ahyia. Wɔasɔ gya wɔ wɔn mfimfin. Maame bi hyɛ mpaboa fitaa nso gyina hɔ.

Nkorɔfo bi ɛhyɛ ntaade fitaa ɛnenam beayɛ bi. Wɔn mu bi ekuta kyiniiɛ. Wɔn mu bi nso hyɛ ataade tuntum. Adaen esisi hɔ nom. Ɛfɔm hɔ nom nso ɛyɛ fitaa. Ɔmo nhyɛ mpaboa.

Nkonnwa kɔkɔɔ atwa pono bi ho ahyia wɔ dan bi mu. Nneɛma sisi pono no so. Nhwiren wɔ dan no mu. Mfonin bi nso bɔ dan no ho. Wɔahyehyɛ nneɛma wɔ dan no ho.

Nkorɔfo bi nam atekyɛ bi mu. Wɔn mmienu asɔ abɔfra bi mu. Ankorɛ bibiw esi hɔnom. Mmora no bi hyɛ ataade tuntum.

Twene da nsukɛseɛ bi so a ahyɛn nenam so. Kwaeɛ bi da nsuo no akyi. Ɛhyɛn fitaa bi si anwea mu wɔ fam hɔnom. Ankorɛ bibire sisi hɔ.

Nkurɔfoɔ bi nam kwan bi so. Kanea si wɔn akyi. Dua nso si wɔn akyi. Wɔde ade akatakata wɔn ano ne wɔn hwene. Wɔn mu pii hyɛ kyɛ. Kyɛ ne bi yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne akokɔsradeɛ.

Nkurɔfoɔ bebree egyina gyina beae bi a wiemhyɛn esi hɔ. Wɔn nom nyinaa ɛde adeɛ akatakata wɔn ano ɛne wɔn hwene. Papa bi ekita poma.

Nkurɔfoɔ bi wɔn dan bi mu. Nneɛma bebree wɔ dan no mu. Pono fitaa bi si nkurɔfɔo no anim. Nkurɔfoɔ no afadeɛ yɛ pɛ. Nkrataa kitakita wɔn a wɔrekenkan.

Abaayewa bi ne abɔfra bi te nhwiren bi anim, abaayewa ne hyɛ kyɛ, wɔhyɛ krokro, dua bi nso si wɔn akyi, ade kɔkɔɔ bi si fam hɔnom.

Yɛahyehyɛ mpaboa ahodoɔ pii ɛwɔ fam hɔ baabi. Maame bi a ɔde adeɛ abɔ ne ti ekita bɔtɔ gyina hɔ nom. Bɔtɔ bi nso a nneɛma wom ɛda hɔ. Maame bi twam. Papa bi nso gyina hɔ nom a ɔde ne nsa ɛtare n'aso.

Aberanteɛ bi a ɔhyɛ atade fitaa abae n'anum te adaka fitaa bi mu. Papa bi de ne nsa ato aberanteɛ no bo so. Maame bi kuta kasafidie gyina hɔnom.

Aberanteɛ bi da mpa mu wɔ dan bi mu, kanea bobɔ dan ne mu, nkurɔfoɔ nsia bi gyinagyina aberanteɛ no nkyɛn, baako kita krataa a twerɛdua kita no.

Nkrɔfoɔ tete anwea mu wɔ beaeɛ bi. Ɛhyɛn tuntum bi esi hɔnom. Wɔn mu pii yɛ mmarima. Maame bi de ade abɔ ne ti. Wɔn mu bi afade yɛ fitaa ne kɔkɔɔ.

Mmeranteɛ mmienu bi wɔ dan bi mu, mmeranteɛ no afadeɛ yɛ pɛ, baako de adeɛ ahyɛ ne nsa, baako nso kita adeɛ a yɛde pepa fam. Rɔba bi si nkyɛn hɔnom.

Nkrɔfo bi ɛte ɛhyɛn tuntum bi mu ɛwɔ nwura bi mu. Gyata bi ɛda fɔm hɔnom. Nkrɔfo no binom ɛhyɛ kyɛ. Wɔn mu baako ɛte ahyɛn no anim.

Nkurɔfoɔ pii ahyia mu wɔ beaeɛ bi, wɔn mu bi gyinagyina fam, bi nso gyinagyina adeɛ bi so. Nwura wɔ hɔnom. Wokitakita frankaa wɔ wɔn nsa mu.

Nkurɔfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ beaeɛ bi a nnɛteɛ bebree wɔ hɔnom. Nkurɔfoɔ no bi hyɛ kyɛ. Ebi atade ayɛ fi yie pa ara. Papa bi hyɛ atade fitaa gyina anwea no so.

Nkurɔfoɔ bi te ɛhyɛn fitaa bi mu. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Gyata mmienu bi nso wɔ hɔ bi a baako abae n'anum.

Nkurɔfoɔ bi ahyiam wɔ dan bi mu. Wɔahyehyɛ nkonnwa fitaa wɔ dan no mu. Nkurɔfoɔ no nyinaa tete hɔnom gye abayewa bi a ɔhyɛ atadeɛ a kɔkɔɔ, fitaa ne tuntum wom.

Nipakuo bi gyina beaeɛ bi. Maame bi gyina hɔnom a adeɛ si ne ti. Obi nso de adeɛ agu ne ti. Papa bi a ɔhyɛ atadeɛ fam tuntum ate ne ho gyina hɔnom bi.

Nkrɔfoɔ anum bi ɛwɔ biayɛ bi. Baako ɛhyɛ ahwehwɛniwa ɔsan so abɔ duku ɛwɔ ne ti. Kasa afidie asisi wɔn anim. Nkrataa fitaa bi agu ɛpono bi so ɛwɔ wɔn anim.

Nkurɔfoɔ nnum bi gyina beaeɛ bi. Wɔkutakuta ade bi wɔ wɔn nsam. Wɔn nyinaa de adeɛ abobɔ wɔn tim. Wɔn afadeɛ no, bibire wom, kɔkɔɔ, ɛnna akokɔ sradeɛ nso.